Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo nye yewo dze agbagba wɔ enu ku asinudɔ si ke ku ɖe indziniɛri ŋuti alebe wòdze edzi na wo. Wo gbagba dzem, wo foto ɖem, woɖe foto eye míalé ŋku ɖe gakpoawo ŋuti. Gakpoawo le nɔnɔme nyui aɖe me, tayi le te eye le wobe axadzia, exɔ nyakpɔ aɖe me ye wole, gakpo le wobe megbe yi ɖee fie be gakpo ma ŋutidɔ wowɔ kɔ wɔ dɔwoe.

miade ŋuɖuɖu ɖeka ya nye fufue ya tom mia nusrɔ ɖe le e tè kple bladzo tom le etó me alebe le egbɔ miakpo koklo vovovowo le adzɔge wo ŋuɖuɖu fɔm le anyigbã eye ami ŋgɔ ɖe le gbɔ gagba le gbɔ nyɔŋua ɖe le atsitre nyɔŋua ɖe hã le anyinɔƒe le egbɔ edó afɔkpa yibɔ

Ŋutsu kple srɔ̃ aɖe enye yawo wodze afɔku ale be nyɔnua nɔ anyi ɖe er zikpui bɔbɔ me eye ŋutsua kɔ afɔ da ɖe edzi, afɔ woda ɖe dzia, fifia afɔ ɖeka gblẽ, nyɔnua ƒe abɔ katã wogblẽ. Togbɔ be wole kuxia me hã wo dzidzɔ dom ɖe wonuiwo ŋuti eye nakpɔ nyɔnua egbagba dzem be yeakpɔ be ŋutsu ko eer nɔnɔme … eye ŋutsua hã gbagba dzem be nekpɔ dzidzɔ vie.

Exɔ amedzro xɔ ya me, enyakpɔ aleke gbegbe be zikpui woa me etɔ̃ li, ne èlé ŋku ɖe zikpuia ŋutia, amadede le nu yiwo le zikpuia ŋuti ele dzee, eye ne èkpɔ adzɔgea, míakopɔ adzɔgekpɔmɔ, ne míakpɔ axadzi hã, nui le afi ma godzi, eto aɖewo le dziƒo eye amadede yike nele toɔ ŋuti ele yibɔ.

Gbedzi nye ya, míakpɔ atiglinyi aɖewo hã nye yio tso woƒe teƒe vovovowo eye amedzro tsaɖilawo hã le wobe ŋuwo me. Atiwo le afi ya godzi eye ati ɖewo lu xe, eɖewo amaded nyuiwo le wo ŋuti, anyigba hã gbewo sɔ nyakpe aleke gbegbe be ɖe ko wòanyakpɔ newo. Míalé ŋku ɖe axa dzi akpɔ atiwo melu xe o, womele afi ɖeka o.

Nudzraƒe nyui aɖe ye ya ale be le nudzraƒe miakpɔ be ebe wokɔkɔ tu agbadɔe eye nudzrala wo hã woɖo mo nyuie wo ŋu kom ne be amedzrowo. Nyɔvia ɖe nye ya le yevuwo ƒe nuɖuɖu ɖa si ye woklẽ ŋu ɖe te ye miakpɔ bena aɖu fu ɖe nume nɛ nyuie eye ameame ve aɖe le megbe do awu ɣi eye miakpɔ aha le woƒe ŋgɔgbe. Míakpɔ be kplɔ̃ dzi nuɖuɖu vovovowo sike nyakpɔ nyuie.

Nɔnɔmetata ye nye nɔnɔmetata yi ke ɖi fia be moto xoxo aɖe enye ya eye amewo ƒo xlãe ale be edze be nɔnɔmetata ya, emɔ, moto ya gblẽ eye nɔnɔmetata ya hã ɖi fia be motoa, egbɔ dzidzi. Amadede yi le eŋuti nye amadede gbemumu eye afɔ woame ene le ete. Amewo gbagba dzem be yeawokpɔ gbɔ be awɔ dɔ hã.